Vana vadodori vanokurudzirwa wo kuenda kuzvikora. Ravako danhiko ravo repashi rinoita kuti vagare veifunda, veiramba veiramba nevamweni.

Tine vana vedu vatinenge teida kuti vakure veiita zvechikora. Ngavakaimwe mumwamizi vasagara, vaende kuchikora chepashi, ndokuti kutanga kwekufunda.

Muzvikora zvepashi-pashi, arimwo mabhuku ekuti vatatiche, vave neruzivo kuti remangwana ravo ringe rakajeka apo vachinge vachizoshanda.

Tinokurudzirwawo kuendesa vana vedu kuzvikora, zvinenge zviri pasinde nesu asi zvakati kamhukei zveienderana ngenguwa zveivadzidzisawo zvemichina yechizvino-zvino.

Tinokurudzirwawo kuti kana tine zvikwanisiro nemare dzedu tidetsere hurumende tivhure zvikora zvedu zvekuti vawane pefundira pasinde.

Vana vechikora chepashi pashi vanapo pekufundira pakanaka ngekuti ndivo vana vatungamiriri vamangwani vanosisa kuyaiya.

Panguwa yerusesa kuzvikoro zvepashi-pashi, vana vanoenda kundotamba veirya chikhafu chavanenge vauya nazvo ,kuri kutatamudza mwiri dzavo ngekunasirira ndxondo dzavo, pazvidzidzo zvinenge zveizoteera.

Muzvikora zvepashi pashi zvirimwo zvekushandisa zvinoita kuti vana varambe veida kufunda ngekuti dzirimwo mupikicha dzinenge dziri mwo dzirimwo ndau dzekugara dzinenge dzakakanya.

Muzvikora zvedu zvepashi pashi zviripo zvihlayo zvinogarwa ngevana nepekunyorera kuti nguwa yavanenge veitaticha vasaita dambudziko rekufunda.

Kuzvikora zvepashi pashi, mumadziro nerukumbati zvirimwo zvinovaraidza vana vadoko vachinge vazviningira . Mipikicha iyi inoita kuti vazororodze ndxondo dzavo dzibeuke.

Vana vadoko vemuzvikora zvavo zvepashi munosisa kunge mune mbatso dzekufundira nezvi ravha zvekushandisa apo vanoda kushandisa munguwa yerusesa.

Zvikora zvedu zvepashi, hurumende yakawona kuti zowandirwa , ikakurudzira vakafunda nezvezvikora, kana vanemari dzavo kuti vadetsere ngekuvhura zvikora mundarawunda dzavanogara.

Kune kurudzirwo dzevabereki vane vana kuti kana zera rakwana kuti mwana aende kuchikora ngakaimwe aendewo kunyazi atina mare yemuduso.

Pachikora chega-chega panosisa kunge paine mvura yakakwana inoita kuti vana vedu, kunyanya vadoko-doko pachikora chepashi vange veimwa nekugeza nyara. Mukushandisa zvimbuzi, nemukurya chikafu.

Tinokurudzirwa kuti patinoendesa vana vedu kuzvikora tizvione kuti zvakavakwa here zveitevedzera mutemo unodiwa nehurumende yenyika yedu.

Zvidzidzo zvepashi-pashi, zvinewo rupande mumbatso dzavanofundira zvinoiswa zvinyorwa zvinoshandiswa ngevarairidzi kuri kuda kupedza kuvapa yemuriro yekuti mangwani vateedzerewo.

Ngatikuridzireyi vana vedu vatange kuenda kuzvikora zvepashi kana vasvika zera rakona kuti vanofunda ngekuti ndiro hwaro rwavo rwokuita upenyu hwakanaka nekuti ndopanoonekwa kujeka kwenjere.

Vana vanodzidza zvifundo zvepadera nezvepadera apo, kunewo zvikora zvevanotorwa ndizvo zvinovadzidzisa mabasa emaoko kunyazi vakundikana zvemabhuku.

Muzvikora zvepakati nepakati vadzidzi vanodzidza zvidzidzo zvepamaoko kuitiira kuti vezoibvepo zvivadetseredze mukati mwendaramo dzavo.

Ana anodzidze zvikoro zvepadera nezvepadera po vave kufundisa fundiswawo kugadzire motokari kana kutoinasira kubva kutoti va itovawo inogadzirwa muno tive nemhandowo dzemotokari.

Zvikora zvedu zvepadera dera kunyanya kakurutu zvinofundisa madhokodheya zvovandudzwa zveitora ndombi kuti dzifundewo nezveudhokodheya.

Vana vanodzidza zvikora zvepa dera dera vopuwawo mukana wekufunda veinasirawo zviro kuitira kuti vapinde munyika vazive zvekunoita.

Vana vechikora vanodakara yaampho, kakurutu mudzidzisi eivabhuira zvemene-mene zvavanozwisisa zvinobeura ndxondo yavo, mukufunda kwavo.

Zvikora zvepakati nepakati zvinodetsera yambo mukudzidzisa vana vedu kuti vave neruzivo apo kamwe pavanopedza vachipinda mukati mwenyika kundodzidetsera.

Vana vezvidzidzo zvepakati vanosiso kupuwawo fundo yemhando yepamusoro kuti vakwanise kuzoenda kuzvidzidzo zvepadera dera vatova mugwara rakanaka.

Tinoda kubonga vanoita nezveutano vanombobuda veichaya bembera kuti muntu weshe azive zvoitika mukati mwenyika zvichienderana nezveutano.

Fundo yepakati nepakati, vana vanodhibana veibhuirana, veirodzane ndxondo, veipanana mazano ekuti ndaramo yakadini.

Zvikora zvedu zvepakati ndiyo banda rinoita kuti mwana aziye zvaanoda kuzoita mukati meupenyu. Saka Hurumende inombotumira vaneruzivo kofundisa vana ava.

Tinokurudzirwawo kuti vana vedu vaende kuzvikora zvepakati kunyazi vakundikakana muzvikora zvepashi ngavaenderere mberi.

Kuzvikora zvepakati ndipo pane fundo dzinoite kuti mwana aende kuzvikora zvepadera dera anechekuziya kuti unoda kunoita mushando uri.

Vana vezvikora zvepakati kati vanosisa kupurutana apo vanenge veidzidziswa ngevarairidzi vavo ngekuti ndipo pavanoga pava veipedza zvidzidzo izvi vanokona kutoenda kozvishandira kana kuti kudarikira kuita zvidzidzo zvepadera.

Zvikora zvepakati nepakati zvinadzo mbatso dzekuata dzinoita kuti vana variyo veifunda vaone mwekuzororera vachizoita zvidzidzo zvavo.

Zvikora zvepakati ngepakati zvinavo pakaakwa pekufundira nemotikariwo dzekutiwo kana paita ngozi vanokwanisa kutwara vana ava vechienda navo kukiriniki.

Vana vedu vachinge vachi funda vari pa dando repashi vano funda zveku kwanisa ku erenga neku nyora voenda la dando repa musoro kuti vafunde kuti vanozodei mu hwupenyu hwavo.

Zvikora zvepakati nepakati dziripo nguwa dzavanoita zuwa rekureketa pajekere chikora cheshe chakagara kuti chechetere vana vane zvipo zvekudwasa vachipuwa mikana yekuereketa.

Tinotenda hurumende yedu inombopota yeiuhlanganisa vana veshe vanodzidza zvidzidzo zvepadera yeivaudza kukosha kwakaita fundo yepadera-dera.

Vana vadoko vefundo yepakati nepakati vanenguva yekukonya zvikora. Vanenge veitwara nhutu yakati kuti pavanopetuka kumakanyi kwavo.

Vana vechikora vane nguwa yekuhlongana veipuwa mitemo yekugarisana nemafundiro nekuti vasachayana zvinoita kuti zvizokangaidza umweni.

Hurumende yakaite zvakanaka kuti vana vanoenda kuchikora nguva dzeshe , vapfeke pahla dzakatodzana, kuti pasava nemupauko pakati pemupfumi, nemurombo.

Vana vechikora vanodzidza pachidanho chepakati vanosisawo kumbounganidzwa veitatichwa ngezve mabasa anowanikwa munyika mwedu kuti vaite zvifundo zvinoenderana nezvavachada kuzoita.

Pafundo yepakati nepakati vana vechikora vanoenda kundotaticha kuri kutsvake ruzivo nekukwenezvera kuti ndaramo yavo ramangwana ive iri yakajeka.

Vana vechikora vanosisa kungwarira vohamba vari zvikwata zvikwata pavanoenda kuchikora kana kupetuka kuri kuitira kuti hayi vasabatwa nemagandanga kana mabhinya vari umwe ngaumwe kakurutu vana sikana.

Muzvikora zvino fanira kunge mune zvipambureki zvinokombisa zita rechikora muntaraunda mwechiri chikora ichi kangaidzeyi ngekuti ndema sabhuku anani.

Zvikora zvepakati nepakati zvinosisa kunyora mabizo azvo pazvipambureki kana magedhi kuitire kuti vanovhakacha vasarashika ngenguwa yavanenge veivhakachira zvikora izvi kubva apo neapo.

Zvinosisa kuziikanwa, kuti chikora chepakati nepakati, chinodziidzisa vana, ruzivo rwakavandudzwa, kuti vanokona kuzoenda kuzvidzidzo zvepadera, vakakwana.

Vana vechikora, pazera repakati nepakati vane nguva dzekureketerana kuchikora maringe nezvanenge vafunda ,muzvidzidzo zvavo zvakaparadzana.

Muzvikora zvepakati nepakati irimwo mitambo irimwo inoita kuti vana vatatamudze nyama dzavo kurikuzi n'ongo dzavo dzishande zvakanaka pavanoita zvidzidzo.

Zvikora zvedu zvepadera dera zvoitwawo kuti mwana apindewo ane chivhiti vhiti chake eifunda akanininda zveivandudza dzidzo yavo.

Vanthu vanoende kofunda kuzvifundo zvepaderadera vanondosangana nanamuzvinafundo vakahambawo ngenjira iyoyo vokwanisa kuvapawo fundo neruzivo wotobveyo wakaibva.

Zvikora zvedu zvepadera zviri kuvandudzwa zveiiswawo zvivhitivhiti mumakamuri ekufundira kuti vana vafunde veiona.

Nyika yega yega Ine fundo yepadera dera inopa zvitupa neruzivo kuvantu kuti vazopetuka mundau dzavo veidetsera vamweni

Muzvikora zvefundo zvepadera-dera mukati mwenyika yedu zvinopa dzidziso yakadzama uye yakakosha inoita kuti vadzidzi vachinge vapedza vaende kundodetsera nekushandura ntaraunda dzawo.

Zvikora zvefundo yepadera dera zvinodzidzisa vana vedu kuti hai pevanopedza vapinde muntaraunda dzavanobva kuri kuedza kudetseredza kuti nyika dzikure.

Zvikora zvedu zvepa dera zvino fundisa vana edu fundo yepa dera dera vachi shandisa zvi vhiti vhiti kuti vane ruzivo rwakafanana nezveku banze kwenyika .

Muzvikora zvepadera-dera ,zvirimwo zvinofundwemwo zvinoyita kuti hayi vantu pavanopedza vapetuke mundaraunda dzavanobva vachidetsera ruzhinji rwevantu vavakidzani.

Ishuwiro yemwana wega wega, peanokura kana anendxondo, dzakapinza kuti unosisa kushanda ngesimba kuti aendewo kuzvikora zvepaderadera.

Zvikora zvepadera dera zvinofanira kunge zvine zvivakwa zvakanaka ,pekufundira pakanaka ,pekuata pakanaka panoite kuti vana vedu vawane dzidzo yakakosha mukufunda kwavo.

Zvikora zvedu zve fundo yepa musoro soro zvinopa ruzivo rwaka kwenenzverwa kuzvizvarwa zve Zimbabwe kuti pega pega pavanopedza vano petuka mu ndaraunda mwavo kundo wandudza.

Vana vechikora vefundo yepadera dera vanokurudzirwa kuzi pavanenge vapedza fundo yavo vapetukee kumantaraunda avanobva kuita chionero kune vachakuravo kuti vazoteedzera izvozvo.

Zvikora zvedu zvepa dera dera zvinopa dzidziso yaka kosha inoita kuti vadzidzi pavano pedza vakone kotsvake mishando kuzvi raramisa.

Vanoita zvekufunda pafundo yepadera dera vanoshandisa midziyo yakaparadzana kuongorora mukufunda kwavo zvinozodetsera weruzhinji munharaunda.

Zvikora zvepadera dera zvinovakawo zviwakwa zvazvo zvichiisa mbatso dzekuti vana vanenge vaenda kunofunda zvidzidzo zvavo zvepadera vavane pekugara veivatirepo

Muzvikora zvedu zvakasiyana siyana zvepamusoro soro nyika yedu yezimbabwe vana vanodzidzamo vakura vabva zera vane ngonxo dzekuti hai vobveoo vanoda kundoshandura nharaunda dzawo.

Nyika inovakwa ngevanikazi vayo, ndizvo zvikora zvepamusoro-soro zvepadera dera, zvinofundisa vana kuti vadzokere mundau dzavo vanovandudza nekudzichicha kuti dzibudirire.

Zvikora zvepadera dera zvinopa fundo yakavandudzwa ine udzamu inoite kuti vadzidzi vapedza vapetuke mundau dzavanobva kuri kuvandudzawo upenyu hwevantu.

Kuzvikora zvepadera dera zviriyo zvidzidzo zvinoita kuti vana veizopedza zvingava zvekubika bika vapetuke munharaunda mwavo veinasirawo zvavo zvinozovapa ndaramo .

Munyika yedu yeZimbabwe zvirimwo zvikora zvepamusoro soro zvinofundisa vana zveivapa ruzivo rwakadzama runoita kuti vanodzidzisa wo vamweni kanakuti vatovawo nemabasa avo vechinasira ndaromo dzavo.

Zvikora zvepa dera dera zvo vandudzwawo zvei iswa zviro zvaka wanda wanda zvino sanganisira michina dzinga shandiswa ne vana apo pa vanenge veita zvidzidzo zvavo.

Vantu veshe vanokudzirwa kuendesa vana kuzvikora zvepadera vasingatwi kuti vana vanondogara pari zvikorazvo zvinepegara pakachengetedzeka pokuti mwana unodetsereka.

Zvikora zve padera dera zvepa musoro soro zvino tora vana vabva zera vaka gwaza zvikora zve pakati vaka funda vaka pasa.

Zvikora zvepadera-dera vana vanoendeyo vanenge vatove neruzivo rwebasa rwevanoda kunofundira zvinovape kuti vaende vakatisamukei. Vanosisokufundiswa ngezveupenyu.